Okunye kuqakathekileyo ngokufundisa abantwana abaleminyaka emine kusiyaphansi yikusebenzisa imifanekiso kuhle ngoba bahle babanjwe ingqondo abantwana bayathanda kakhulu ukubukela imifanekiso lokhu kuyenza lokuthi bangaze badakeka

Abantu abancani isikhathi esinengi abasichitha besesikolo bayabe befunda bedlala bangafunda isikhathi eside ingqondo zabo zisesencinyane kakhulu kabenelisi ukubala izinto ezinengi ngasikhathi sinye.

Abantwana abaleminyaka emine bayahamba labo ezikolo lapho abafunda khona ezikolo inengi labo ngasebekhulakhulile asebefikise iminyaka emine kodwa bakhona abanye abayabe bebancinyane. Kulesikhathi njalo abasiphiwayo esokuthi badle kunanzelelwa ukuthi bayabe sebehambile.

Indawo lapho okufundelwa khona abafundi abaleminyaka phose emine kusiya kwemihlanu. Kumele ibukeke. Enye indlela yokwenza ibukeke leyo ndawo. Yikubalaza izitulo ngombala obomvu. Kanye letafula yakhona. Lemiduli layo kukhangelelwe ukuthi ibalazwe ibe minje.

Ezikolo ezithile zebanga laphansi abafundi bafunda behlala khona esikolo uyafica ukuthi ngempelaviki yiso isikhathi lapho abathola khona amathuba okuthi baphumule bazuze njalo lesikhathi sokuhlanza impahla zabo.

Ukuze izifundo ziqhubekele phambili kuhle kuyadingeka impahla zokufundisa ezithile okunye okudingekayo ngamatshoko awokubhalisa emdulini. Kuhle ukuthi lanxa umbalisi efundisa abe ebhala ukuze abantwana balandelele isifundo.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi athole imfundo. Akukhathalekile ukuthi umntwana ulaso isigqoko sesikolo kumbe akalaso yini. Okuqakathekileyo yikuthi aye esikolo. Abazali bayakhuthazwa ukuthi babone ukuthi umntwana ulemfanelo zakhe zonke zesikolo.

Isikolo singakangeni abantwana bathola ithumba lokuthi badlale bexoxelana ngokunengi abaye befisa ukuthi bazisane ngakho. Zonke izikolo zilazo isikhathi sokungena singavele sitshaye isikhathi sokungena abantwana bayangena emakilasini lapho baqalisa khona ukwenza izifundo zabo zonsuku.

Kulezi insuku sokulula ukuthi izifundo ezidinga amandla kagesi kumbe awelanga isola, zenziwe abantu bekhululekile. Amasolar kanye legesi sekukhona ezikolo ezinengi kwenza ukuthi izifundo ziqhubekele phambili kungela mpazamiso.

esinye sezifundo ezikhona emfundweni yaphansi ngesamazwe omhlaba lapho okuyabe kutshengiswa khona ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye lingaphi kungabhalwa kwesinye isikhathi ledolobho elikhulu elalelo lizwe

Abantwana abafundayo ikakhulu emfundweni ephansi , isikhathi sokuthi balalele sifitshane , ngakho kuqakathekile ukuthi bangafunda babe bephiwa amathuba okuthi baphumule njalo baphumuze ingqondo , bangaphiwa lawo mathuba bayabuyela njalo ezifundweni zabo ingqondo sezike zaphumula , bayefunda beqhubekele phambili

Inengi labazali liyenelisa ukuthenga izigqoko zesikolo ezeneleyo kodwa labo anangenelisiyo akutsho ukuthi abantwababo abasafundi abanye bayahamba begqoke ezabo izicathulo ezingafanani lezabanye ikanti ke lamasokisi ayabe egqokiee ayabe ehlukene lezikhwama zokuthwala amabhuku balazo abantwana

Izifundo zemisebenzi yezandla ziqakathekile kakhulu ezikolo zenza ukuthi umntwana lanxa engasaqhatshwanga enelise ukusebenzisa ulwazi alutholileyo esikolo aziqhatshe yena enze umsebenzi wezandla ozamnika imali.

Esinye sezifundo eziqakathekileyo kulezi insuku ezenziwa emfundweni yaphezulu ngesokupheka. Kuqakathekile ukuthi labo abenza lesi sifundo benanzelele ukuthi bahlale behlanzekile. Ngakho isikhathi esinengi bagqoka impahla ezimhlophe akumelanga ukuthi umuntu ophekayo abonakale esengcolise izigqoko zakhe.

Ezinye izifundo zezandla zidinga abafundi bahle baqalise ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo. Leyi yimithi esetshenziswayo aluba sebephumile esikolo. Lokho kuyabapha ulwazi olujulileyo ngaleyomitshina benelise lokuziphilisa nxa sebesukile kuzifundo.

Esinye sezifundo esenziwa esikolo emfundweni yangaphezulu ngesokwakha. Kuyadingeka ukuthi abantwana babe lolwazi ukuze nxa besakha lokhu abakwakhayo izakhiwo ziqine njalo zingasi, bayafundiswa njalo langempahla okumele bayigqoke.

Esinye sezifundo zezandla esenziwa emfundweni yaphezulu ngesokupheka. Lesi yisifundo esenziwa ngabantwana abobulili bobubili, abangamankazana kanye labafana. Bayasithakazelela abafundi abanengi. Ngoba bangaqeda ukupheka abakuphekileyo bayakuthatha behambe lakho ngemakhaya bayekudla labazali.

Ezinye zezifundu umuntu angangena kizo zikhangela ngokwelatshwa kwenyamazana ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuthi lazo inyamazana bazinike imithi lokuthi zingelatshwa njani aluba zihlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngakho bakhona abafundi abazinikelayo ukuthi bakhangele izinyamazana okuyinto enhle kakhulu

Kulezi insuku imisebenzi ayisatholakali kuqakathekile ukuthi ezikolo abafundayo bafunde imisebenzi yezandla ukuze lanxa sebeqedile isikolo beyenelise ukwenza imisebenzi abayabe beyifunde esikolo ukuze baphile impilo engcono

Kwesinye isikhathi izindlu zokufundela ziyabe zingekho laloba zingekho okwenzakalayo yikuthi abanye abafundi bayahlala phandle okuqakathekileyo nje yikuthi bathole izindawo zokuhlola.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu , abantwana kujayele ukuthi kube losuku olulodwa .Lapho ababuthaniswa khona kuzethandazwa besebephiwa lemibiko eyabe ikhona. Bayahlaliswa phansi ,balalele lowo oyabe esipha imibiko.

Ezindlini zokufundela ikhona indawo lapho okufakwa khona amabhuku, awokubala afakwa wodwa lawokubhalela afakwe wodwa ayehlukaniswa ngokuthi ngawasiphi isifundo njalo bakhona abakhethwayo ukuthi kube yibo abaya ezindaweni lezo lapho okuhlala khona amabhuku.

Ezinye izikolo ezemfundo yaphezulu .Abafundi bafunda behlala khona .Abafana behlala kolwabo uhlangothi .Kukanti ke lamantombazana ahlale kolwawo uhlangothi .Kulezi izindawo lapho abahlala khona .Bakhona abadala abayabe bekhangele abantwana besikolo .

Okunye okuqathekileyo ezikolo zemfundo yaphezulu yibudlelwano obuhle phakathi kwababalisi kanye labafundi. Kulezi insuku okunye okwenza kwakheke ubudlelwano phakathi kwababalisi labafundi yikuthatha ndawonye imifanekiso.

Ezikolo abafundi bayaphiwa imilandu etshiyeneyo. Besokubekwa usuku lapho okuhlanzwa khona iguma lesikolo. Abanye bathi behlanza iphansi, abanye njalo behlanze amafasiteli. Lokhu kwenza ukuthi kufundelwe endaweni ezihlanzekileyo.

ezikolo ufica isango libhalwe labalihle lokho kuyakhanga izithekele zithi mazidlula zihle zikhangwe yimbala emihle abanye babalaza ngemibala ekhangayo enje ngeluhlaza okwesibhakabhaka

Abantwana ebangeni lemfundo Benza izifundo ezinenginengi. Besuka kapho bayakhangela. Bakhethe izifundo ezintathu abazazenza iminyaka emibili, eyokucina. Besuka lapho sebengahamba bayeqeqetsha. Beqeqetshelwa imisebenzi etshiyeneyo.

Kuhle ukuthi inkundla yebhola ilungiswe ukuze abadlali bangalimali ngesikhathi bedlala. Kuba lobubelo njalo aluba kulendawo ababukeli abazabukela khona kuhle bengaphanjaniswa yilutho. Lokhu kwenza ukuthi imidlalo ikhwabithwe ngababukeli lalabo abadlalayo.

Zikhona izikolo lapho abafundi abafunda behlala khona , bahamba mhla izikolo zivulwa bahlale okwesikhatshana esithile besebephenduka njalo sekulikhefu , banengi abazali abathakazelela ukuthi nxa abantwababo besiya ezikolo babaphekelezele besiyagada amabhasi

Usombuthano osenzwa ngabantu yiso lapho Abazuza khona ithuba lokutshela abafundi ngenhlelo ezitshiyeneyo langokubika imibiko engabe ikhona abantwana abahloniphayo bayahlala phansi balahleke kungaze kwaba khona okuzaphambanisa

Izakhiwo zesikolo kumele zibe zinhle lokhu ngokunye okukhanga abantwana baze bazofunda kulesi sikolo kulezinsuku endaweni yamandla kagetsi abantu sebesebenzisa umlilo lesola

abantwana abafunda ezikolo ezikhatshana lalapha abahlala khona balungiselwa indlela zokuhamba ngabazali babo okwenzakalayo yikuthi umzali uyakhulumisana lomtshayeli odlula ethatha umntanakhe endaweni ethile imbadalo yakhona abanengi bajayele ukuthi bayenze kanye nxa inyanga isiphelile

Kubalulekile ukuthi endaweni zonke lapho abantu abahlangana khona izindlu zokuzisiza zibesegcekeni Lokhu kwenza ukuthi laloba ngubani ongayaziyo indawo nxa esefisa ukuthi aye endlini encinyane ulakho ukuthi ayekhona ngoba ubebonile ukuthi leyondlu ingaphi

Ezikolweni ezinengi kanye lezemfundo yaphezulu lapha abafundi abafundela khona imisebenzi .Zikhona izindawo lapho okutholakala khona amabhuku wokubala umntwana ulelungelo lokuhamba ayekweboleka ibhuku lokuba ayezibakela eseyedwa kumbe ulalo ilungelo njalo elokuthi athole I huku ekuleyo ndlu abale alitshiye.

Labo abafundela imisebenzi emfundweni yaphezulu . Kuqakathekile ukuthi ngesikhathi umqeqetshi efundisa balalele ukuze kungabi khona okuzabeqa .Lokhu kwenza ukuthi lanxa sokufika isikhathi semihloliso .Abafundi baphumelele kuhle kakhulu.

Ema eYunivesithi kulemitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabafundi aluba besenza izifundo zemisebenzi etshiyeneyo, lokhu kuyaphathisa ukuthi lanxa sebesenza imisebenzi sebeqedile ukufundela babe lolwazi ngaleyomitshina abayabehlangane layo ngesikhathi befunda.

Ezinye izifundo ezenziwa ngabafundi lapho sebefundela ukwenza imisebenzi bazenza bebalutshwane kakhulu. Kuleli ibanga bafundi bajayele ukuthi bafundisane bona. Umfundi uyanikwa azahamba ayekukhangela angakukhangela sebuya eziyethulela abanye.

Amayunivesithi amanengi akhiwe abamahle , indawo zakhona zihlala zihlanzekile. Okwenzakalayo yikuthi isango labo liyavulwa ukuze nxa kulezethekeli ezifikayo zingene zikhululekile kodwa kubakhona umuntu oqhatshwayo ohlala egedini ukuze emukele izethekeli.

Indawo ezinengi ezemfundo yaphezulu, lapho abafundi, abafundelakhona imisebenzi etshiyeneyo. Kwejwayelekile ukuthi zigcinwe zihlanzekile. Isikhathi esinengi uyafica izihlahla ziluhlaza tshoko, njalo kube lotshani obulungiswe kuhle baqunywa.

Ama yunivesithi amanengi ayalungiswa abemahle, phandle kuyahlanyelwa izihlahla ezinhle kakhulu lotshani buyabe bulokhe bukhula ukuze kube kuhle . Izakhiwo lazo ziyabalazwa zibe zinhle kakhulu.

Emakolitshini ukwenziwa izifundo ezitshiyeneyo ezinye zakhona ezigoqela ezemisebenzi yezandla eziphathelane lokubaza ukuthunga lokunye okutshiyeneyo kuyabazwa loba kuyini abantu abakucabangayo

esinye sezifundo esenziwa emfundweni yaphezulu emakolitshini ngesama computer isisfundo lesi senzelwa endlini elama computer kulemithetho ebekiweyo ngokusetshenziswa kwaleyo ndlu akukhangelelwanga ukuthi kudlelwe phakathi kumbe kunathwe lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bengaze bathela ama computer

Ema yunivesithi okwejayelekileyo yikuthi kube lezindlu zokuhlala ziyehlukaniswa ezabesifazana zizodwa lezabesilisa lazo zikwelinye icele endaweni lezo kukhona lapho abahlanza khona impahla zabo besebezichaya ukuze ziwome